Umusani ali yonyene khukari khwekametsi khulyato akhamba tsinyeni

inzushi ili mushimuli khekhwesamo bubushi.

She farm, kwabonekha nga balima wo bunyasi, kamatoore

inzushi inywa bubushi mubimuli, inzushi ili kunywa bubushi mubimuli.

Umwana we'ngana waboyele kametsi khugali, uwe sinde ali khunywa kametsi warere asi igali yabwe ili asi.

Nabone tsingafu tsemwisubu tsili mujewa khe tsilya tsesi kwandilangile khuri tsimbubu tsimpongo

nabone tsinzala aha amina kametsi atsuhilila uwashawe akana basaabe ategela mboniyo umweno yo

Nabone umusani abakhumu khumukhono kwawewe bamukhupakho bibindu shilinga mbwa khumukhono kwawewe kumulayi

eyikeleziya oba ikanisa ili yonyene nachibone hunulo

tsinzofu ukhwama ibwamanyanga bisaala tsili mukyewa tsilikho tsaaya.

umuhasi wawambile shikombe wihale hundebe aliho anywa chayi ni byuma byebazungu byesi baminakabi ibweni wewe ni lusimu lwewe asi

Umusani wimile alikhulolelela inyaza shanjeleha bisaala emile khundulo khwenyanza khwibaale

Umujelema ali mumwanyi tse khabuta umujelema ali mumwanyi tse khabuta

Umuloosi ni tsingafu tsibili uwe turakita inyuma wewe kametsi inyatsa

Zi'nzuki

kembona tsigolofa tsingali, tsinzu, shambonekelenga shirimba shikulu sheli nambo, shajeleka nguli muzigiti

Kamato gali kumenzi gonyene, kunturo gapakingire, bunyasi buli kunturo, nenga nigo gali mumenzi, kunturo kwe gamenzi beyagamisire

Abantu bagali, zinzu, baminanile mwigulisilo bosizana babusanile. Nibo besi ndikubona.

Naboone kumukhosi kwaleya kwabila mushibila, sibiila sikali busa, shisali.